Ana adodori asati atanga kuyenda kuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa kuyenda kuzvikora zvefundo yevana vadodori, kunayoyi yavanenge veyifunda veyitamba, veyifundiswa kugarisana nantu mumiganga zvakahlamburika.

Vabereki vano kurudzirwa maningi kuti kuzvikora zvefundo yekutanga kunasirwe ndau dzekutambira. Kuti ana atambire dzinenge dziine zviro zvakaita semu tserendende nemudzuverere.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vano kurudzirwa maningi kuti vakurudzirwe nekubatsamwirira yambo zvefundo zvawo zvekurima nekuchengeta zvifuyo zvakadaroko.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yevana vadodori vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora. Nemagwada echikora kuti vafunde veidakara veidzirwa remangwana reinasirwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire hee ngemitambo yakaita semabhora ,kurumba ,kutomuka zvakadaroko vakure mishuna yakaba gwinya kwemene.

Vabereki veafundi yekutamba nevefundo yefundo yeana adodori vanokurudzirwa kuti vabhare mifananidzo yekuti vava vavo vaerenge vakaningira kuti ramangwani rinasirwe

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti akuru ezvikora zvaozvo anasire matebura nezvigaro kuti ana abharire pakati mhoryo ramangwani reinasirwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora akanasa kuhlamburika kwemene kuti vafunde veidakara veidziirwa.

Zvikora zvefundo yekutanga asharuka emuganga akuru emunharaundamwo neakuru ezvikorazvo anokurudzirwa maningi kuti aake mhatso dzezvikora dzakati hwee kuti ana afunde eidakara.

Kuzvikora zvefundo yekutanga akuru ezvikora neakuru emuganga neakuru ehurumende. Anokurudzirwa maningi kuti abatane einasira mbatso dzekufundira dzaane zvikora zvekutanga kuti ana afunde eidakara.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora ndianamai nanababa. Kuitira kuti vafunde nevamweni veishenya ramangwana richinasirwa.

Ku zvikora zve fundo yekutanga vafundi vano kurudzirwa maningi kuti atengerwe hembe dze chikora ndiana mai nana baba ne magwada echikora akanaka kuti vafunde vei dakara veishenya ra mangwani rinasirwe.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa manini kuti vagwinyisire yamo ngezvifundo zveScience kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera nyangwewo zvikora zvekutanga, vakuru vezvikora, vanokurudzirwa maningi kuti vatenge makhombiyuta kuti ana echikora afundire, eitsvaka kundohe pandandemutande.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire nezvifundo zvenyara zvifundo zvakaita kusona madhende kusona he nekunasira magwada.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera, vanokurudzirwa maningi kuti vabwinyisire nekubatsamwirira yamo pazvifundo zvawo zvenyara yakaita sekunama nekutsetsa simbi.

Vafundi vefundo yechipiri, nevafundi vefundo yepadera dera, vanokurudzirwa maningi kuti pavanenge veyita zvemabhuku zvawo, vagwinyisire zvi ngemitambo yakayita semabhora nekurumba kugwinyisa mwiri.

Vafundi vefundo yekutanga ne vafundi vefundo yepadera dera vanofanira maningi kugwinyisira nekutsamwirira yaamho kuzvifundo zvenyara zvakaita sezvifundo zvekunasira mushina nekutsetsa nekunama simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevefundo yepadera-dera vanobaakurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara. Zvifundo zvakaita sekunasira motikari, kunasira mbatso zvakadaroko.

Vafundi ve fundo yechipiri ne vafundi ve fundo yepa dera dera vanenge vei funda kuti vapuwe zvitupa zve fundo yepa dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yamho nge zvifundo zve nyara zvakaita seku tsetsa ma puranga neku tsetsa simbi.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire nezvifundo zvenyara zvakaite sekunasire vhudzi nekugera vhudzi kuti ramangwani rinasirike.

Akuru azvikora akuru emuganga neakuru akubazi rezveutano anokurutirwa kakurutu kuti vabasangane veireketa mairirano nekunasira zvigaro nematebura eana kuzvikoroyo

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavozvo zvesainzi, nezvifundo zvenyara zvakaite sekuaka mhatso nekugadzira matenga.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo vepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire nekubatsamwirira yaamo kuzvifundo zvenyara zvakaita sekunasira motokari nemushina.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire nekubatsamwira yaamho kuzvifundo zvavo zvakaita sekutsetsa mapuranga.

Ku zvikora zvefundo yechipiri ne zvikora zve fundo yepa dera dera vafundi vano kurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yamho ku tsamwirira kwemene ku zvifundo zve sainzi kuti ra mangwani rinasirwe.

Vafundi yezvikora zvechipiri nevafundi vezvikora zvapadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vano kurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezv ifundo zvenyara zvakaita sekutsetsa simbi nekunama simbi.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokuridzirwa maningi kugwinyisa ngezvifundo zvesainzi kuti ramangwani ravo ribanasirika kwemene.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yekutanga, vanobakurudzirwa kwemene kuti vagwinyisere nekubatsamwirira yaamho mukuzvifundo zvesaenzi. Kuitira kuti ramangwani rinasirwe.

Hurumende neakuru vezvikora kunyanya zvikora zvefundo yekutanga nefundo yechipiri. Anokurudzirwa maningi kuti atenge zvigaro nematebura ekuti vana vechikora abharire paro pakahlamburika.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri kunokurudzirwa maningi kuti kunge kune ruzhowa rwakakomberedza zvikorazvo kuitira kuti ana echikora asatiza eienda kanyi kana kuenda koobhema mitoriro nezvikokiyana.

Kuzvikora zvefundo yechipiri afundi anokurudzirwa maningi kuti atenge hembe dzechikora dzakareba ,dzakanaka, kuti antu afunde eyidakara ramangwani reyinasirwa.

Kuzvikora zvefundo yechipiri afundi anokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikorayo vabagwinyisira veishanda nekutsamwirira kwemene vange vari vantu vanoteerera vafundisi vavo.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakakomberedzwe ngeruzhowa rukurutu kuitire kuti ana echikora asatiza eiende kumizi nekoite misikaizwa kubanze kwechikorayo.

Zvikora zve fundo ye chipiri zvino kurudzirwa maningi kuti zviiswe ruzhowa rwuno komberedza zvikorazvo kuitira ana echikora asa tiza eyi enda kumizi kutiza zvee eyi enda koita misikainzwa kubanze.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora nezvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhowa rukurutu kuitira kuti ana echikora asatiza einde koite misikaizwa nekubhema mitoriro kubanze.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhowa runokomberedza chikora cheshe kuitira kuti ana echikora asatiza eiende kumizi nekoita musiyaizwa kubanze.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurutirwa kuti zvinge zviri zvikora zvakabaachena kwemene kuitira kuti pasakonzerwa matenda akaita seKorera inozobata muntu weshe.

Vafundi vefundo yechipiri kunyanya vayane vanenge vaienda kuzvikora zvekuma bhodhingi vanokurudzirwa maningi kuti vana vaende kuzvikora kwavo iyo vabaagwinyisire yaambo vaizvibaatsamwirira .

Vakuru wezvikora, neakuru emiganga neakuru ekubazi rezvekufunda kuhurumende, vanokurudzirwa maningi kuti vabatane votenga nekunasira zvigaro nematebura kuti muzvikora ana abharire pakati hwee.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe kana kutenga hembe dzechikora nemagwada dzakahlamburika kuti vabafunde veidakara yaamho.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada akahlambirika kuti vafunde veidakara zviro zveiiendeka kwemene.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri veshe nezvezvifundo yepadera dera zvinokurudzirwa maningi kuti zvingi zviine utsanana ukurutu kuti pasakonzerwa matenda akati kuti .

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaatsamwirira ngezvifundo zvesainzi kuti vazoitawo madhokoteya nana mukoti.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhowa kuitira kuti ana echikora asatiza eienda kanyi kana kuenda koita musikanzwa.

Hurumende inokurudzirwa maningi kuti inasire nekuaka zvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri zvakawanda mumiganga yeshe kuitira kuti ana echikora asahamba mimango mukurutu kuenda kotsvake fundo.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakatenderedzwa ngeruzhowa kuitira kuti ana echikora asatiza einda kanyi koite misiyaizwa nekobhema mitoriro.

Vakuru vemiganga nevakuru vezvikora nevebazi nehurumende vanoona ngezvekufunda vano kurudzirwa maningi kuti avake zvikora zvakawanda kuti ana echikora asa hamaba mumango mukurutu kuenda kunofunda.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanofanira kuunganidzwa, kunase kunasirirwa gungano ,veireketerwa nekufundiswa ,maererano nezveutano hwavo, hwepabonde, neutano hwavo hwekubara.

Vana vezvikora vanokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora vagwinyisire nekutsamwirira yambo muzvifundo zvavo vemabhuku nemitambo yavanenge veitamba kuti ramangwana ravo rinasirwe.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvine ruzhowa runopoteredza chikora cho kuitira kuti ana echikora asatiza eienda koita musikazwa kubanze sekubhema mutoriro .

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge vachifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavo iyo vasiyane nekuita bonde risina kuputirwa kuchengetedza hutano.

Vafundi vefundo yepadera-dera yeantu anenge eifunda kuti apuwe zvithupa zvefundo yepadera anokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvenyara zvakaita sekunasira michina.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveanthu anenge eifunda kuti apuwe zvithupa zvefundo yepadera. Akuru ezvikora anokurudzirwa kuaka mphatso dzinenge dzeigara mabhuku nemakhombiyuta, kuti ana echikora aendemwo einokora fundo umwomwo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kwemene kuti vachengetedze ndau dzavanogara nekuatira dzirambe dzakachena kwemene kuti dzisakonzerwa matenda.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanofunda kuti vapuwe zvitupa zvepadera-dera. Vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire kwemene veitsamwirira kuzvifundo zvavozvo.

Akuru ezvikora zvefundo yepadera dera nezvefundo yechipiri nezvefundo yekutanga anokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamo kunasira zvigaro nematebura kuti vana vabharire pakati mhoryo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho kuzvifundo zvavozvo kuitira kuti ramangwani rinasirike.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apiwe zvitupa zvefundo yepadera. Vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yamho vari kuzvikora yoo veibashanda ngesimba veitsamwiririra yamho .

Vafundi vefundo yepadera dera vanenga veifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera dera. Vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo, vabagwinyisira yaamho veitsamwirira pazvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vasanyanya maningi kudakarira kuita bonde risina kuputirwa kuchengetedza utano hwawo.

Vafundi vekuzvikora zvefundo yepadera-dera, vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo ,vabaagwinyisire nekutsamwirira kwemene ,kuzvifundo zvavo zvavanenge veiita kuzvikora kwona iyoyo.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera akuruvezvikora anokurudzirwa maningi kuti anasire mbatso inenga yeigare mabhuku kuti ana echokora aende kuonokora fundo kona iyoyo.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapive zvitupa zvefundo yepadera. Vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabashande ngesimba veigwinyisira nekutsamwirira yaamho, kuzvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavo vachengetedze ndau dzavanofundira dzakachena kwemene.

Vafundi vefundo yepadera dera, vanenge veyifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera. Vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavo, vabagwinyise yambo veyitsamwirisa kwemene kuzvifundo zvavo zvo zvavanenge veyita.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge beyifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera ,vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavo vashande ngesimba beyigwinyisira kwemene kuitira kuti ramangwana rinasirwe.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire yamho kunyanya kuzvifundo zvesayenzi.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera, akuru ezvikorazvo anokurudzirwa maningi kuti atenge makhombiyuta akati kuti, kuti ana echikora afunde eitsvaka fundo padatemutande.

Vafundi vefundo yepaderadera antu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera wanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vadakarire maningi kupfeka pepa rebutiro veida kuita bonde kudzivirira matenda.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera, vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo, vabatsamwirire nekugwinyisira kwemene kuzvifundo zvawo.

Vafundi vefundo yepadera-dera, vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera, vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo, vabaafunde ngesimba veigwinyisira nekutsamwirira yaamho.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vadakarirewo kuenda kumhatso dzinogara mabhuku nemakombiyuta kwona iyoyo kwaanenge eitsvaka fundo padande mutande.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera , vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vasiyane nekuita bonde risina kubutirwa kuchengetedza utano hwawo .

Kuzvikora zvefundo yepadera zvebantu vanenge veide kapuwe zvitupa zvefundo yepadera vafundi vanokurudzirwawo maningi kuti vatambewo mitambo yakaita sebhora eshe enyara neemarenje.

Vafundi vefundo zvepadera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi Vaenda kuzvikora kwazvo vabagwinyisira yambo veishanda nekutsamwirira kwemene.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera antu anokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora kwavoyo vabatsamwiiride kwemene nekugwinyisira yaamho kuzvifundo zvavozvo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe fundo yepadera dera. Vafundi vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora zvawo iyo vabagwinyisire kwemene nekutsamwirira kunasira ramangwani.